Kuziye chiyaiyo chaunenge weishanda nacho zvinetserawo kuti unge weishanda wakangwarira, kuitira kuti usatapukirwa ngechiyaiyo kubva munharaunda.

Kuhamba vandu veifundiswa maererano nekuziye zvirwere zvinotapukira mukati mendaraunda kunodetsera kuti vandu veshe varambe vakangwaririra.

Kuzwisisa mahambire anoita zviyayo muntharaunda mwatinogara, cheibva pane umweni cheiende pane umweni, kunodetsera kuti munthu agare akanasirira kuzvidziirira.

Zvirwere zvakasiyana siyana zvinorapwa ngenjira yakasiyana siyana .Kazhinjitu kacho muntu akaita denda unosisa kuhamba oenda kuzvibhehlera.

Kudxoka zvakasisira peshe paunenge weidetsera muntu anenge ane chiyayo kunodetsera kuti usatapurirwe zviyayo zvinenge zviri muntaraunda, kana zvinenge zveinesa antu.

Mundaraunda vantu vanosisa kuziya kuti kune zviyaiyo zvinoti zvikabata muntu azvigumiri pane muntu iyeye chete asi zvinokona kuyambukira kune umweni mundaraunda.

Zviyaiyo zvakasiyana-siyana, zvinotapukira kune amweni ngenjira ,dzakasiyana-siyana. Chimweni chiyaiyo chine njira yacho, yachinoendawo kune amweni.

Chiyayo cheCovid chakashungurudza vantu vakawanda , kusanganisira vezvehutano nevasiri vezvehutano. Asi wo, chakafundisa vantu kugara vakangwaririra kutapurira vamwe zviyayo nekudzivirira kutapurira vamwe zviyayo.

Kuhinana fundo nekubairane mitombo, kudziirire zvirwere zvinenge zveitapukira muntharaunda kunodetsera kuti mhuri yeshe kunyazi nenharaunda igare iine utano

Kusuke nyara chiro chimweni chinodetsera mukudzirire kupararira kwezviyayiyo zvakasiyana siyana muntu akakarakadza kusuke nyara dzake zvinodetsera maningi.

Kudetsera kurape zviyaiyo zvakasiyana siyana muntaraunda mwedu kunoita kuti vantu vagare vaine utano vasingakoni kutapurira amweni zviyaiyo.

Kubaira vana majekiseni neku hinwa mitombo nge nguva kuno detserawo kuti vana vakawanda vasa rasikirwa nge ndaramo yavo.

Kuhloyiwa nekuringirwa chiyaiyo usati wahinwa mutombo kunodetsera kuti vanokuhina mutombo vakuhine mutombo unodetsera chiyaiyo chaunenge wavhenekwa.

Vantu veshe vakwegura nendumure vanosisa kufundiswa veihinwa fundo yekuti vaziye kuti kugeza nyara kunodetsere kurape zvirwere zvakawanda zvemanyoka.

Kudxoka zvi ndxoko zvaka sisira kuno ite kuti muntu akone ku dzivirire kubatwa nge zviyayo pa anenge eyi hamba mu ndaraunda dzaka siyana siyana.

Vana vadoko vanosise kuramba veironzerwa kuti vanosise kupota veigeze nyara pavanenge vabva kuchimbuzi kana pavanenge voda kurya.

Chiyaiyo chekovhidhi pasi reshe chakanesa antu akawanda zvekuti vazhinji vakaita bararamhanya kuti vangaiya sei kuti vadzivirire chirwere chakadai ngekovhidhi.

Nguwa yekuoararira kwemataizizi akasiyana siyana, vezveutano vanokurudzirwa kupfeke nxubo dzakasisira kuitire kuti vasatapurirwe zviyaiyo kubva kune amweni anenge eirwara.

Vandu vakaona nekuhinwa mvura yakahloiwa inenge isina mataizezi zvinobetsera maningi kuti ndaraunda igare isingarwari maningi.

Kufundiswa kwefundo yezveutano kunosise kutangira pandumure zvichikwira zvakadaro kuguma kune anti akuru, izvi zvinodetsera ntaraunda kuti igare yakachenjera.

Kazhinjitu vana vachinge vapedza, kuhinwa mitombo yavanonga vanzi ngavapuhwe, vanosise kupuwe chikafu, chinoite kuti vagwinyise, mwiri dzavo.

Kugara pashi vandu veikurukura nekuzama kuite kuti dambudziko rezvirwere mukati mendaraunda ripere kwakakosha uye hee kunese kuitwa gore rega rega.

Vantu munharaunda vanosisa kukurudzirwa kusime mimbiti inozovahine mitombo kuitire kuderedza kushaikwa kwemare muntaraunda dzavanogara.

Vantu vanosise kudzihambira vega veiende koona nekupurutana kunenge kweishambadzwa ngezveutano, veizvizwira vega nekuzviitira vega.

Kurapwa kweana adoko munharaunda dzatinogara kunodetsera kuvahina ndaramo yakanaka uye vanokura vari vana vanenge vaine utano nendaramo.

Vanthu veshe pashi reshe vanosisa kudakarire muntaraunta munenge muchihinwe mashoko kudetsera kuti munthu agare akanasire utano wake.

Vana vadoko vanosise kuramba veibhuirwa kuti kugeza nyara kunodetserei uyezve vanososa kuhinwa midziyo inoita kuti vageze nyara zvakanaka.

Kuhinwa mutombo yekubaiwa kudziirira zvirwere zvakatekeshera muntaraunda dzatinogara kunodetsera zvakanyanya uye kunoita kuti vantu vagare vakangwarira.

Kupurutana nekuyaeya pamuhlongano panodhibana vamweni ,kunoite kuti ukotoke kanyi kana munharaunda weihlamusera vantu.

Kufunda nekunyaso kuziya maererano nezvirwere zvinopararira pashi reshe zvinodetsera kuti ndaraunda igare yakanasire zvinotenderwa kuti idzivirire kupararira kwezvirwere.

Vantu muntaraunda vanosise kumwa mvura nekuchere mvura kubva munzvimbo dzinenge dzakahloiwa kutanga. Izvi zvinote kuti vantu vasarwara ngezviyayo zvinotapurwa ngekumwa mvura yakasvipa.

Munharaunda dzatinogara ndombi dzinosise kuziye kuti mvura ndiyo inohine ndaramo kuingwarira nekuibate zvakanaka uyehe nekuipuza zvakanaka kunoite kuti muntu asarwara.

Vasharukwa vanenge vakura, nguwa imweni vanenge voneseka ngendxondo, nguva imweni vanenge voneseka ngekufunga nekukarakadza, nhamo dzakawanda.

Kufungisisa maningi mundaramo yedu akuchadiba ngekuti zvimweni ukafungisisa soro rinogumisira ropanda wochitoshayahe kuti wochidini.

Umweni muntu akatamikirwa zvinoti nonokei kumuperera. Pamweni pacho unosisa kupuva nguva yekuti ambochema eirangarira nekukarakadza unenge atamika.

Muntu akawirwa nenjodzi anosisa kutsvaka umweni unenge eikwanisa kureketa naye kuitira kuti muntu asazofunga kuva nenxondo dzeku zvibopa otofa.

Panorapirwa nekudetsera vanenge veirwara panosise kuramba pakachena izvi zvinopegondiso kune vanenge veide kudetserwa kuti vanopora.

Kuonekwa kwemidziyo yakasiyana-siyana muzvibhedhleya zvinobetsera vantu vanenge veiwawiwa ngezviyayo. Zvinobetsera kuti vantu vaningirwe ngekurapwa ngekukasira.

Mhatso dzinobatsire vanenge vane zviyayo kana kuhine mutombo dzinosise kurongedzwe zvakanaka. Izvi zvinoite kuti dzirambe dzakajeka uyehe dziningirike.

Pachibhedhlera pega-pega, panosise kuwe paine chikhombiso chinokurudzira kuchengetwa kwekodzero dzeanthu vanenge veirwara, vanenge vagumepo.

Zvibhedhleya zvega-zvega zvinosise kuwe zvine pazvinovharwa kuitire kuti vantu vanenge vachida kuita zvisakanaka vakone kuona pekuhamba ndipo.

Mafafitera anovakisa dzimba dzekurapirwa anosisa kugadzirwa zvakanaka izvi zvinoita kuti vanosenzeremo vakone kuringisa zvinenge zviri pabanze.

Kuhloiwa usati wahinwa mutombo, zvinodetsera kuti muntu uhinwe mutombo unosisire chiyaiyo chaunenge wabatwa, kuti unacho, mumwiiri mwako.

Kufundiswa ngezveutano munharaunda dzatinogara, kunobetsera kuti muntu agare eiziya kuti hutano hwake hwakamire pari, uyehe arapwe ngekukasira.

Kufundisa vantu mairirano ngezveutano zvinodetsera ntaraunda nemizi yakawanda kuedza kuderedza zviyayiyo zvingabatwa ngevantu muntaraunda.

Kufunda maningi ngezveutano zvinodetsere iwewe unofunda nentharaunda yaunenge waakugara ngekuti auzokoni kusiya amweni veiite zvinovape zviyayo wakaringira.

Kufundiswa ngezvekungwaririre utano kana kukurudzire utano mukati mendaraunda. Zviro zvinodakadza ngekuti unokonavo kutodetsereka uchidetseravo vamwe.

Kuhinwa fundo yezvekungwarira utano munharaunda , muzvibhehleya nemumabasa munoshandwa zvinobatsira kuti vantu vagare vakangwarire kutapirirana zviyayiyo .

Kufunda ngezveutano muntaraunda mwedu kunosise kukurudzirwa nekuhinwe mare yakawanda kuitire kuti vantu vagumisire vaane ruzivo rezviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Chirwere chegomarara chirwere kana kuti chiyayo chinonesa antu maningi, uyehe charadzika nekuendese antu kamupfuganebwe vakawandisa.

MuAfrica munewo mapazi akasiyana siyana akarongeka anoita ngezvekutsvakurudza kuti zviyayo zvinombobvepi

Zvirwere zvakasiyana-siyana muntaraunda mwedu, zvinoda kuti zviziiswe ntaraunda kuitire kuti inge yaane chenjedzo, kuti isarwara ngezviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Vantu vakabatana muntaraunda dzavanogara, vanokona kurwisa chiyaiyo chegomarara zvineunyanzvi kuitira kuti vantu vakawanda vasatamika.

Vasikana nevakomana vanosise kufundiswa nekuhinwe fundo pamusoro pezvekukura kuitire kuti pavanenge voda kuzoenda pabonda vaziye zvenenge zveisiswa kuitwa.

Kugara pashi kwevantu veiiyaiya zvinenge zveibetwa ngevaneinnyanzvi maerersno ngezvekufunda ngezvezvirwere neutano zvinodetsera kuti muntu paanmomuruka oenda kumhatso kwake unenge akaguta ngefumdo

Kutapurirwana kwechiyaiyo cheshura matongo chinosisa kuramba zveironzera kuneamtu ngekuti kuhamba kwenguwa kunoitawo kuti chiyaiyo chichiche chiche mukutapurirwana kwacho

Panohinirwe mutombo nekurapive varwere vane zviyayo panosise kunongirika. Kudai ngekuti panosise kuva paine chikombiso chinoronza kuti pachipatara kana kuti pakiriniki.

Mbatso dzekudetsera vanenge veyirwara dzinosise kunatsirwa ngenjira inoita kuti kunyazini ana adoko vanokona kudetserwapo vakasununguka nguwa yeshe.

Pandau yekurapirwa zviyaiyo nekuningirwe zviyaiyo panosise kuwe pakageka uyehe pakarongoka kuitire kuti vantu vasapinda munjodzi.

Vantu vasharukwa vanosise kupota veidhibana kuti varonge ngezvekusimudzira ndaraunda ngenzvimbo dzinodetsera vanenge vane zviyayo mundaraunda dzavo.

Kunasirewe kwakanaka kwezvibhehleya kunoita kuti kunyazi nevanonda kudetserwa vagonde kuti vanopora kana vachinge vauya koodetserwa.

Pa chibhedhleya pano sise kuve paka ngwaririrwa kuitire kuti vamwe vantu vanenge vaine utsinye kana mbavha dzisa oneka dzeingo pinda nje.

Vanamai vanosisa kuenda kuzvibhedhlera nendumure dzawo kodzibairisa nekodzihloisa kuona kuti dzirikukura zvakanaka ere mundaramo dzawo.

Zvipatara ne mbatso dzino ngwarire mutombo kana kutengese mitombi zviro zvinoita pamwe chete asi zveshe zvinenge zviine chinangwa chekuti vantu vapore.

Vantu vakuru vanosisire kuramba veyivhakacha, kuenda kuzvibhedhleya koningirwe mwiri dzawo, ungadayi angori makodo anenge orwadza ,kuyitire kuti vahinwe mutombo.

Chiyayo chinonesa vantu vazhinji cheitsvo, chinokonzerwa ngenzira dzakasiyana-siyana, chimweni chinokonzerwa ngekuti ngazi inenge isikahambi zvakanaka kana kuti unenge uyine chirwere cheshuka.

Kupandwa ngemakumbo kana ngenyara zvino kombisa kuti mundu unenge aine zvino rwadza mukati me mwiri mwake zvino sise kuti zvirapwe.

Zvirwere zvakasiyana siyana zvinobate vantu muntaraunda dzatinogara zvinosise kudetserwa kuzvibhedhleya ngeantu vanenge vakazvifundira.

Muntu umwe na umwe uno ende pa chibhedhleya unenge eide ku detserwa zvakasiyana nge umweni kuitire kuti akone kupora ngeku kasira.

Vantu vakura kazhinjitu vanonyanya kuneseka ngekuhamba ngendaa yekuti makodo anenge akura vanosise kudzidziswa zviryiwa zvingaryiwa kuitire kuti makodo avo nemwiiri dzawo dzirambe dzakagwinya .

Zvirwere zvakasiyana siyana zviknoonekwa zveirwadza vantu vaka sitana siyana. Zvirwere zvakadai nge gomarara zvinotoda vanozvikona kubetsera.

Kuningirwa madziso kuti ane tsanga ere, kunodetsera kuti muntu, pekupeisira unokone kuhinwa, magirazi anoite kuti akone kuona zvakanaka.

Mapuwe etsvo chimweni chirwere chinonetsa anhu akawanda chinoda kungwarira nguwa yeshe ngekurya zviro zvinoita kuti usazorwara ngetsvo.

Kurwadza kweitezo nemakodo kwemunhu kunewo kurapiwa kwakakugaririra ukaenda kuzvibhehleya pamweni unokotoka watodetserwa.

Kuhloyiwa usati wahinwa mutombo kunodetsera kazhinjitu kuti uzohinwa mutombo unosisira uyezve izvi zvinodetsera kuti munthu akasike kupora pachiyaeyo chake.

Mumhatso dzekuhloya zviyaiyo zvakasiyana-siyana, munosise kuramba mwakaningirika, uyehe munosise kuwe muine svombonoro, yekuitire kuti zvirimo zvingwaririke.

Mbatso dzekuhloya zviyayo zvakasiyana-siyana, dzakawanda asi zhinji dzinoenderana ngekuti chiyayo chinonga cheyida kuhloyiwa ,chakawanda zvakadiyi pach ibhedhleya ponapo.

Mapapu eirwadza anokonahe kuningirwa ngemichini yakasiyana-siyana obva atooneka kuti ane mataizizi here kana kuti ahana.

Midziyo yekuhloera antu kunyazi nezviyaiyo zvavo inosise kunge iripo nguva yeshe pazvibhedhleya, uyehe inosise kuwe yechirongedzwe zvakanaka. Kuitire kubetsera vanenge veifanira kubatserwa.

Mitombo inoshandiswa kuhloya zviyaiyo zvakasiyana-siyana mumhatso dzekuhloyera, inosise kunge irimo nguva yeshe kuitira kuti idetsere zvinonga zveida kuongororwa.

Midziyo yekuhloya zviyayo yakasiyana siyana asi yeshe inosise kunge iripo pachibedhleya kuti yechifanira kudetsera vantu ikone kudetsera.

Ukaenda kumbatso dzekuhloiwa pamweni pacho unokona kuzi ite mutundo kuti ukone kuzikanwa kuti une nhumbu ere kana kuti auna.

Mbatso dzekuhloyera zviyayo zvakasiyana siyana dzinosisa kuve dziripo pachibhedhlera chega chega dzimweni dzinofanirwa kuwe dzakarongedzwe zvakanaka.

Marara ano budiswa pazvibhedhleya aka siyana siyana mamwe acho anonga aine zviyayo uyehe anosise kungwarirwe zvakanaka mamweni atapuriri zviyayo kune amweni asi eshe anosise kungwarirwe zvakanaka.

Mhatso dzeshe dzinopindwa nearwere kana dzinopindwa ngeazhinji dzinosise kuve dziine chibhokisi chinonge chakaiswe mitombo yekudetsera vantu kana vapindwa ngenjodzi paripo paripo.

Mitombo yakasiyana-siyana, mumphatso dzekuhloyera, inodetserawo kuningire zviyaiyo zvakasiyana-siyana, zvinenge zveihlupha vantu, kana vechinge vatsvaka rudetsero .

Michini yechizvino zvino yodetserawo kukasika kuhloya zviyaiyo zvakasiyana siyana muzvibhehleya kuitire kuti muntu akone kuhinwa mutombo ngekukasira.

Zviyayo zvinosisa kuhloiwa mumhatso dzekuhloya zviyayo. Uye imwomwo munoshandiswa mitombo yakasiyana siyana inobatsira kuningira zviyayo.

Mhatso dzekuhloyera zviyaiyo zvakasiyana siyana dzine michinawo inodetsera kuti pakuhloyiwa kwezviro zvinhu zvikasike kubuda zvoita kuti vanodetsereka vadetserwe.

Peshe panoshandirwa panosise kunge paine hurongwa hwekudziirire njodzi kana kurape njodzi yaitika kudai ngezvibhokisi zvinenge zvine mutombo unogaremwo.

Mbatso dzekuhloiwa kwezviyaiyo zvakasiyana-siyana, dzinosise kuramba dzakanasirwe zvakanaka, uyehe dzakangwarirwe zvakanaka ,kudetsera kuti pasava nechitapukiro chinoite zviyaiyo.

Kuhloiwa kunosise kutanga mumbatso dzekuhloyera, izvi zvinodetserae kuzohine mutombo wakasisire muntu anenge aine chiyayo chaanenge ahloiwa, kupe mutombo usina kuhloiwa zvinenjodzi.

Zviyaiyo zveshe zvinosisa kuhloyiwa muntu asati ahinwe mutombo zvakadai ngezviyaiyo zveshuga zvinohloyiwawo kuitire kuti zvioneke muntu une shuga ere kunyazwi nemuweti yake.

Mumbatso dzekuhloyere zviyaiyo zvakasiyana siyana munosise kunge makanasirwa zvakanaka kuti mugare Makati mboryo nguwa yeshe.

Kupandiwa ngesoro nekurwara chiyaiyo chepfungwa kunosise kurapwa nguva yeshe. Muntu akaona kuti agarisa asati ahinwa mutombo unosise kuende kuzvibhedhleya ono hinwe mutombo.

Kurwara ngendxondo hakurambidzi kuti muntu aite mwana. Asi kana achinge azoite mwana anosise kuudzwa nekufundiswa kuti mwana unokosha.

Mitombo yekubetsera vanenge vane zvirwere zviyaiyo zvenxondo haisi kutamika pachibhehlera kuitira kuti vanenge veiida vadetsereke ngemukuwo.

Vanamai vanenge vabva kubara vanosise kuhinwa fundo inoite kuti vakone kuyamwisa vana vavo, vakonehe kuagezesa nekuapfekedza.

Zvibhedhleya zvinodetsera vantu vanenge vaine zviyaiyo zvendxondo hazvisisi kutamika muntaraunda mwedu kuitira kudetsera vanenge veitambudzika.

Vantu vanorwara ngenxondo vanosise kubatwa zvakanaka, kuitira kuti dambudziko ravo risanyanyisa, uyehe avasisi kunge vechitarisirwa pashi.

Kuwanda kwenhamo munyika nemunharaunda dzatinogara hakusisi kubvisa rudo pakati pemwana mudoko namai ake. Mai anosise kudakarira mwana wawo nguwa yeshe.

Vantu vanorwara nezvirwere zvenxondo vanosise kukurudzirwa nguwa yeshe mundaraunda kohinwe mitombo yawo pachine nguwa kwete kuzogumeyo zvanyanya kurwadza

Muntu achinge akuwara mitezo yake unohinwa zviro zvekuti akwanise kubata ndizvo ,kana kuhamba ndizvo zvichidetsera kuti akasike kupora

Michini yekuningira mumbatso dzekuhloiwa inosisa kuramba irimwo, uyehe yakasukwa zvakanaka kuitire kut isadzare bukuta, yozoshanda kana yoda kuti ishandiswe.

Midziyo yekushandise muzvibhehleya nemwekuvhiira nekuningire vanorwara inosise kuve iiirimwo uyehe inosise kuva yakachena uyehe yakanasirwe zvakanaka yakagara pandau.

Mphatso dzekuhloyera, nekurapire vanthu, dzinosise kuwe dziine midziyo yeshe, inosiswe kutarisirwa kunge irimo, kuitira kudetsera vanenge vaine zviyayo.

Midziyo yekushandisa muzvibhedhleya yakasiyana- siyana asi chinodakadza ngechekuti yakagadzirwa ngesimbi dzisingaiti ngura padzinenge dzakangwaririrwa.

Midziyo yakasiyana siyana muzvibhehlera yobetsera kurerutse basa rekuhloya kana rokurape vanenge vaine zviyayo zvavo pavanenge vauya.

Midziyo yeku shandisa mu zvibhehleya aisisi ku tamika mwopi ngekuti ino detsera zvakanyanya vantu vanenge vauya vaine zviyayo zvaka siyana siyana.

Kurapiwa kwemazuva anaya, hakuchanyanye kunetsa nekuti kwave nemidziyo inodetsera kurapwa kweantu vakasiyana siyana.

Midziyo yekushandisa muzvibhedhlera aisisi kutamika, kuitira kudetsera vanenge vauya vaine zviyayo vakasike kuhinwa mitombo yavo pachine mukuwo.

Mbatso dzekurape vanenge vaine zviyayo kana kungwarira vanonga vaine zviyayo dzinotsikuedzine midziyo yeshe inodikanwamwo kuitire kubetsera vanenga veineseka

Midziyo yekushandisa muzvibhedhleya yakasiyana siyana, asi pane yeshe panosise kuwe paine inosise kunge irimwo nguwa yeshe. Kuitira kudetsera vanorwara.

Michini yeku shandisa mu zvibhedhleya ino sise kuve irimwo nguva yeshe imweni ino detsera kuti muntu aoneke chiyayo chake ngeku kasira oto hinwa mutombo waka erekana.

Midziyo inoshande muzvibhedhleya yakasiyana siyana, imweni inoshandiswa kurape mazino kana kuibvisa mazino, imweni inoshanda kuvhure nzeye kana kurape nzee.

Zvekushandisa muzvibhehleya hazvisisi kutamikapo kuti kutamikapo kwazvo kundoita kuti vanenge vane zviyayiyo vaneseke maningi kuningira.

Michini yakasiyana siyana nemidziyo yakasiyana siyana muzvibhehlera inobetserawo kunasire muntu kuti agumisere aneutano hwakanaka hunoningirika

Midziyo yemuzvibhedhlera mazuva ano, nenguva ino, hadzichanesi kuhambisa, kubvisa pane nzvimbo imweni kugumisa pane ndau imweni ngekuti dzakazobetherwe mavhiri.

Kunatse kuziya mushandisirwo unoite midziyo yemuzvibhedhlera kunoite kuti muntu akone kuishandisa uyehe vanoishandisirwa vakone kubetsereka .

Midziyo yekushandisa muzvibhedhlera yakawanda, uye he inosisa kuva irimo, kuitira kudetsera vanenge veirwara pavanouya kodetserwa.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya yakasiyana-siyana. imeni inoita kunge tei hamera, imeni inoita kunga tei zvipunu asi yeshe inobetsera zvakanaka.

Muchini yekushandisa zvebhehleya yawanda mazuwa ano. Iyi inodetsera kuti muntu akasike kuhiniwa zvaanenge eyirwadziwa ndizvo.

Midziyo ino shandiswe mu zvibhedhleya ayi sisi kuite ngura ngekuti ngura ino konzerawo chimwe chiyayo chino kona kuto hlupa vantu paino detsera vantu.

Midziyo inodetsera muzvigwehleya yakasiyana siyana imweni inokasika kupe zvinosisa kuhinwa imweni inoti nonokei, asi mweshe muzhinji macho mwane midziyo inokasira kubuditsa zvinofanirwa kuti zvibuditswe .

Midziyo yakasiyana-siyana muzvibhedhleya inobetsere kuhloiwa kwezviyaiyo zvakasiyana-siyana, inosise kuvairipo nguva yeshe kuitire kudetsera vanenge veirwara.

Mbatso dzekurapira dzinosise kubekwe mubhedhu kuitire kuti vanenge vaine zviyayo vakone kuhloyerwepo kuitira kuti vadetsereke ngekukasira.

Midziyo yaka siyana siyana ino onekwe mu zvipatara ino detsere ku ningira neku hloya kuti pane dambudziko nge pari mu mwiri we muntu muntu oto pona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera yakasiyana Siyana asisiri kutamikamo nekuti inodetsera vantu vanenge vaine zviyayo zvakasiyana siyana.

Mishini yakasiyana siyana inosise kuve iri muzvibhedhleya ngokuti inodetsera vakasiyana siyana kurapwe zviyayiyo zvavo mona imwo.

Michini nemidziyo yakasiyana-siyana muzvibhehlera inoshanda zvakasiyana-siyana zvekuti ukazviringira, pamwe pacho unokorera kuzvizwisisa.

Midziyo yemuzvipatara aisisi kutamika kuitire kuti vanonga vaine zviyaiyo vadetsere ngekukasira uyezve vakasire kupora pavanenge vadetserwa .

Michini yekuhluza ndiyo muzvibhehleya inosise kuramba yakangwarirwe zvakanaka uyehe ,yakachena. Izvi zvinodetsere kuti ishandiswe painenge yooda kushandiswa.

Kusiyana-siyana kwehuwandu hwemidziyo inoshandiswe muzvibhedhleya. Ndiko kusiyanawo kwezviyaiyo zvinorapwe pachipatara chega-chega paunenge wangena.

Midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera inosise kungwarirwe zvakanaka yeisukwa yeigara yakachena izvi zvinoitire kuti isatapire zviyayo painenge yoshandiswe muzvibhedhlera

Midziyo inoshandiswe muzvibhehleya aisisi kutamikemwoba nekuti kana ikatamika vantu vazhinji vanokorere kubetserwa ngenguwa yavanosisirwe kubetserwa ndiyo.

Michini yechizvinozvino yobetsere kuhloya zviyayo zvakasiyanasiyana zvinenge zvirinyore zvisikanyanyi kunetsa izvi zvinobetsere kuti muntu akwanise kurapiwe zvinofadza .

Michini yekuningire vanonga veirwara kuti vakone kurapiwe zvakanaka mazuwa ano yawanda uyehe yadzara muzvibhedhleya kare vanhu vainingira ngemadziso chete.

Ku wanikwa kwezve ku hambisa mu zvibhedhleya ku detsera avo vanenge vaine mitezo inenge yei rwadza kuno detsera zvaka nyanya kuti vakone ku famba kubve pane ndau imweni kuenda pane imweni ndau.

Zvimwe zvipfeko zvidhlokiwa kuchibhehleya zvinodetsera kazhinjitu kutwasanure mitezo inonga yakapambamara munhu ozogumisira atopora.

Zvekudura ndizvo makodo kana muntu echinasirwe kuti agwinye paanoende kuzvibhedhleya zvakasiyana siyana . Zvimweni zvakareba, zvimwe zvine mazino akati pinzei.

Midziyo inoshandiswe muzvibhedhleya, inosise kuramba yakangwaririrwa zvakanaka, kuyitire kuti payinenge yode kudetsera vantu vanezviyayo idetsere iripo.

Michini mizhinji yemuzvibhedhlera yakudetsera kuhloya nekuningira kuti muntu arikurwara nechiyayo uri kugwinya ere kana kuti zviri kutangira mukati memwiri make.

Soro rikapanda, pamweni pacho arimiri rega, rinotodawo kumwawo mvura, kana kumwa maphirizi akanasirirwe zvona.

Kunotengeserwe mitombo inodetsere vantu vanenge vaine zviyaiyo zvakasiyana-siyana, kunosise kuwanda mundaraunda kuitire kuti vanenga veida kuitenga vakwanise kuitenga pachine nguva.

Munhu umwe naumwe unosise kuhinwa mutombo unosise kuve aine panenge peikhombisa pakanyorwa kuti unosise kupuwa mutombo werudzi rwupi nerwupi.

Mitombo yakasiyana siyana inouya iine chimiro chakasiyana siyana imweni inouya yakaita upfu imweni inouya yakaita mvura imweni inouya isingaoneki kuti yakaita yekudini.

Mitombo yerudzi nerudzi inonasirwawo zvakasiyana -siyana zvichienderana nekuti inoda kubekwa pari kana kushandisirwa pari pamwiri pemuntu nguwa yeshe.

Mapilizi emuhlobo wakasiyana-siyana anohinwa kurapa zviyaeyo zvakasiyana-siyana, asi eshe anosiso kuuya aine chikhombiso chinoronza kuti anorapei.

Mitombo yakasiyana-siyana inouya yakabekwa muzvimapakiti zvakasiyana-siyana. Imweni inoitwa ekusvutwa, imweni inoitaekusvinwa. Yeshe inonga ichikhombisa kuti inorape.

Mitombo mizhinji inouya irimuzvigaba zvakasiyana siyana imweni inoitwa zvekusvinwa imweni inoitwa zvekudzorwa asi yeshe inoshanda.

Mutombo umwe naumwe une chaunodetsera kurape chiyayo chinokona kunge cheinese muntu nguva yeshe . Asi inosiswe kuhinwa ngeantu akazvifundira.

Mutombo vega-vega unonasirirwe chiyaiyo chakasiyana nechimweni. Vantu vanosise kuzviziya izvona izvozvo kuitire kuti vasazopesanisa mitombo.

Mutombo umwe naumwe, unosise kungwarirwe pakasisira, uyehe peunenge wakazi unosise kungwaririrwa, kuitira kuti usakasike kushata.

Mitombo yekurape kupandwa ngemwiri kana ngehloko iriko. Muntu kana echinge apandwa ngesoro unosise kutsvake mutombo wakaerekana.

Mitombo yakasiyana siyana inorape zviyayiyo zvakasiyana siyana mumwiiri dzedu kuiziya nekoitora uine chiyayiyo chaunenge uinacho zvinodetsere kugadzire ndaramo.

Mitombo inorape gosorwa irimwo muzvitoro zvakasiyana-siyana, Asi muntu kuti uipuhwe, unosise kuve uine pakanyorwa ngavanamazvikokota.

Mitombo yakasiyana-siyana, inogadzirwa yakanangana nezviyaiyo zvakasiyana-siyana. Kuziya mutombo umwe naumwe kuti unorapei zvinodetsera.

Mutombo wega-wega une chiyayo chawakanasirirwa. Umweni wakanasirirwe besha, umweni wakanasirirwe kupanda kwesoro. Kumwa mutombo wakasisira kunoite kuti upore.

Mitombo yaka siyana siyana ino hinwa mu zvibhedhleya inosise kuve yaka nangana ne chiyayo chinenge chavhenekwa chika onekwa mu mwiri me muntu.

Mutombo umwe naumwe inonasirwa zvakasiyana siyana Zvichienderana nechiyaiyo chaunosisa kupedza mumwiri memuntu kumwa mutombo zvinenge zvaronzwa Zvinodetsera kuti muntu apore.

Mitombo yakasiyana-siyana inorape zviyayo zvakasiyana-siyana. Asi kuihinwa inosise kutanga yaoneka kuti inorape chiyayo chaunenge uinacho here.

mitombo yakasiyanasiyana inosise kungwarirwe muzvipakiti zvayo kuitire kuti isaende bukuta kana mwando uyehe ihinwe vantu ichiri kushanda zvinotarisirwa.

Zvigaba nezvibhokisi zvinongwaririrwe mitombo zvinosise kunge zviine chikhombiso chinoronza, kuti mutombo unenge urimukati, unenge uchirape chirwere chakaitenyi.

Kushoshonewa kweganda uchinge wahamba mune dzimwe nzvimbo kana kurya zvimwe zviro kunokona kurapika ngemutombo wakanasirirwe kurapa zvona.

Mitombo painongwaririrwa inosisa kuwe ichiningirika ichirambahe ichihloyiwa kuedze kukurudzira kuti vanoingwarira varambe vakashambidzika.

Zviyaiyo zvakadai ndezvechokeya zvinosise kuhinwa mutombo wakasisire zvona kuitira kuti vantu vanenge veknonetseka vasazoguisira vatifira.

Mitombo yakasiyana siyana inorapawo zviyaiyo zvakasiyana siyana. Imweni inorapa kurwara kwemadziso, imweni inorape kurwadza kwemirenje.

Mitombo yeshe inosiswe ku hinwa kune antu vanenge vaine zvinyorwa zvino ronza kuti vanosiswe ku hinwa mutombo iyi kubva ku mafamasi aka siyana siyana.

Mutombo wega wega unonasirwe zvakasiyana siyana, zvichienderana nechiyayo chaunosise kupedza paunohinwa muntu unenge eitambudzika.

Ndudzi nendudzi dzemitombo, inonasirirwe kurape zviyayo zvakasiyana-siyana inosise kungwaririrwe zvakanaka, kuitira kuti isashata.

Mitombo imwe naimwe inosisa kungwarirwa zvakanaka mumbatso dzinotengeserwa mitombo kuitira kuti isapindwa nebukuta kana mwando kana zvinoita kuti ishate.

Mitombo wega wega unonasirwa chiyaiyo chaunenge chakakhombana nawo. Kuziye mutombo kuti unorapei kunodetsera kuti muntu akasike kudetsereka.

Mutombo yakasiyana-siyana inodetsera kurape muntu anenge eirwadziwa zvakasiyana-siyana. Kuziya mutombo umwe naumwe kunge wakatongwarira.

Mutombo umwe naumwe unonasirirwe dambudziko rawo umweni unonasirirwe kupedze zviyaiyo zvemudumbu umweni unonasirirwe kupedze zviyaiyo zvemurenje.

Mutombo umwe na umwe uno sise ku ngwarirwe mu nzvimbo yauno sise ku gwarirwa uyehe uno sise ku shandiswa zvichi enderana kuti unonga wakanzi ushandiswe sei.

Mutombo umwe naumwe une chiyayo chaunosisa kuti urape mutombo umwe naumwe asi peshe anosisa kunge atanga ahloiwa kuti azohinwa mutombo.

Mitombo mizhinji inowonekwe muzvipakiti zvakasiyana siyana imweni inoiswa paganda imweni inomwiwa imweni inoita zvekusvinwa kuti ikone kubuda.

Mitombo yakasiyana siyana inosise kungwarirwe muzvibhodhleya zvakanasirirwe kungwarirw yona izvi zvinoitirwa kutiingwaririke zvakanaka nguwa yeshe painenge yaifanikirwe kusenzeswa.

Mitombo yekubaiire vana kudziirire zviyaiyo zvakasiyana-siyana, inosise kungwarirwe kwakanasirwe kungwarirwe kwemitombo iyoyo, nekuti inokasike kushata nekuzoosadetsera mundaramo dzeana.

Maphirizi emihlobo umwe naumwe anosise kungwarirwe mumhatso dzinosise kungwarirwe mitombo. Izvi zvinodetsera kuti asapinde mwando kana bukutsa uye anosise kugara mumhatso dzakahloyiwa kare.

Mitombo imwe naimwe inoonekwe muzvibhehleya inechainodetsera pavanhu vanenge vaine zviyayiyo uyehe kuingwarira nekuishandise zvinonga zvabhuyiwa zvinoita kuti muntu apore.

Mitombo mizhinji yakasiyana siyana mundaramo dzedu inodike kune dzimweni nyika dzimweni dzatikafi takagumeyo asi kushandidzana kwakanaka kunobetsera kuti tihinwe uyewo ubetserewo vamwe .

Mitombo inorape zviyaiyo zvakasiyana-siyana, inoonekwa pakasiyana-siyana, asi yeshe inosise kuve iine zvikhombiso zvinoronze kuti inorapei.

Vantu vanosise kukarakadza kuti mutombo wemapilizi unohinwe muzvibhehleya autangi wakaita kungatei ndozvaunogadzirwa wakaita. Mizhinji yacho unobva mumbiti yakasiyana siyana muntaraunda dzedu.

Mitombo inohinwa vanorwara inosiswe kungwarirwe muzviphakiti zvayo kuitire kuti isapindwe ngebukuta kana ngemwando, izvi zvinoite kuti vanozoihinwa, vaihinwe yakahlamburika.

Kuwana anokudawo mundaramo kunoite kuti muntu usadzungaira uyehe usanyanya kufungisisa maningi ngezviro zvisingafanirwi kufungisiswa.

Chipatara chega chega kana kuti bazi rinozoita nezveutano rega rega rinosise kuve rakanyora pashi zvarinotarisira mukushanda kwaro kuitire kuti vantu vagonde zvarinoita.

Vantuu vanorwaara ngendxondo vanosise kuwe vaine vantu vanonge vakafundira basa rekuva detsera nekuvahine mutombo wakasisira kuti zviite zviri nane.

Vanoneseka kana kurwara n'gengondo vanosise kuhinwe mitombo yavo ngenguva izvi zvinodetsere kuti vararame ndaramo yakafanana neamweni eshe mundaraunda yavanogara.

Utano hwendumure hunosise kunge huchikurudzirwa kunana mai acho, kunyazi nentaraunda kuti vana vadoko vakure vaine utano hunotarisirwa mundaramo dzavo.

Vana vadodori vazhinji vanofunda ngekuona kunyanya-nyanya zviro zvinenge zviine mifananidzo yakasiyana-siyana, izvi zvinobetsera kuti vaaraidzike.

Muntharaunda dzatinogara ,munosise kuve muina anambuya utano, vanodetsera kunyazi neana adoko, kana vechinge vawirwa ngedzambudziko, rakadai ngekukuware mirenje dzavo.

Vana mai veshe vanonge vaberwka vanosise kufindiswa ngezvekuhine mwana mukaka kuitire kuti vaziye kuti mwana aapuwi chimweni kunze kwemukaka.

Kutsvakurudza ngeutano hweana kunodetserawo muntaraunda kutsvake njira dzakanase kuti twasa dzingadetsera vana kuti vasarwara.

Kuchinjinuka kwemuwiri wemuntu achikura kunoronze kuti zvaanenge odawo nezvinomunetsa zvinenge zvowedzera kuziya kuti ndiri kukura kunodetsere kuti muntu ungwarire zvaunosise kuita.

Mabasa nekutamba kunoitwa ngeakomana mazwanaya vaskana vakukwanisa kuita zvonayo izvozvo saka majaya nemhandara munharaunda dzatogara vanosise kukurudzirana kuita zvakafanana

Vana vadoko vanosise kubatwa zvakanaka zvinoitawo kuti ivo vana vaziyewo kuti vanodiwa nevabereki avo nguwa yeshe.

Vana vadoko vanositse kunasirirwa mbatso dzavo dzekudetserwa pazvibhedhleya zvega zvega ngekuti vana vadoko vakakosha kudai ngevantu vakuru.

Ndumure kana dzikarwara dzinosise kuendeswe kuzvibhedhlera dzakanasiririrwe kugashira vana vadoko uyehe vanosise kuhinwe chikafu chakakodzera.

Vana vadodori vanosise kupuwawo mukana wekushambadza zvinemaererano nekudzirire utano hwevanhu uyehe nekuti zvirwere zvisatapukira.

Vana vadoko vanosise kunge achipuhwa mukana wavo wekufundiswa nezveutano pamweni kubudikidza ngekudzidzisa abereki acho.

Vana vadoko vanosise kubetserwa kwavanohinwa ruberwo rwakasisira. Izvi zvinoite kuti utano hwavo husimukire uyehe vapore kana vechinge veirwara.

Vana vadodori vanosisa kungwarirwa kuti vadakarire kufunda kuitira kuti vagare veikura veiziva zvavanofana kusisa veita mundaramo dzavo.

Vana vadodori muntaraunda dzatinogara vanosise kuwe vaine pavanodetserwa kana vakaite zviyayo kana vangaitawo matambudziko angadhibana nawo.

Teswa kwekudetsere vana vadoko nedzimweni ndumure kunobatsira zvakanyanya kuti pavanenge vodetsera ndumure vanenge veidzidetsera ngemwoto weshe.

Muntu ega akadziemera unosisa kuzvinzwa kuti mwiri wake unoda utano kanakuti une chiyayo ohamba ega kuenda kuchibhehleya kundohinwa mutombo.

Kutanga kuhlowiwa kwemuntu kunyazi asati abviswe zino kunodetsera kuti vanenge veide kumurapa vaziye zvekushandisa kana zvekurapisa.

Muntu anenge akazvitakura anosise kuramba eyienda kuchibhedhleya koringirwe ndani kuitira kuti vana mukoti vaone kuti mwana unenge ari mutano ere.

Kufundira ngezvehutano, kunodetsera kuti muntu akayisa moyo wake weshe panezvanenge ayifunda, mangwana unokone kuzoita basa rake ngemoyo wese.

Ukakwanisa kudetsera vana mukurapwa kwavo zvakanaka uyehe zvine rudo vana kazhinjitu vanoramba veidakara veidahe kudzoka koozodetserwa.

Kukoshesa utano hwedungamuntu zviro zvinosiswe kuzikanwa nemuntu umwe naumwe ngekuti zviyaiyo zvizhinji zvinobva pakusangwarira kuzvishambidza mundaramo yako.

Vana vachinge vabhuya kuti vane zvinovarwadza vanosise kurumbiwa navo kuzvibhedhleya vondohloiwa vapedza vobekwe mutombo kana kuhinwe mutombo unovadetsara.

Kunongirwa kwaana mai kunosise kunge kuripo nenguwa dzeshe pachibhedhlera kuitire kuti munhu aziye zvinosise kuitwa pachinenguwa.

Vana vanorarama neurema vanosise kuningirwa nguwa yeshe kuitire kuti vazikanwe zvavanoda ngenguwa yavanozvida kuitire kuti vadetsereke.

Kutwasanurwa kwemitezo kweana adoko kunodetserawo kuti inonga yakachonjomara ikone kunasirika pachiri nenguwa, uyehe makumbo achiri matete.

Vana vadoko vanenge vaka kuvara mitezo vano sise ku detserwa ku shandisa zveku hambisa ndizvo kuitire kuti vakure vei jairira ku hamba ndizvo.

Kushandira mwakajeka uyehe mwakanasirwe zvakanaka, mune midziyo inoningirika kunodetsera kuti muntu kunyazi nendxondo dzake dzinge dzeishande zvakanaka.

Vantu vanosise kuramba veieuchidzwa nekudetserwa mukati mwendaramo dzawo zvingava detsera nguva yeshe ,uyezve vanoadetsera vanosisa kunge veipurutana.

Mutombo umwe naumwe une chaunodetsera asi aisisi kuti mwarara ngekuti muntu unokona kusazoziya kuti upi mushonga unofanirwe kuti upuhwe muntu.

Mutombo wega wega unosise kuwe uinepaunokhombisa kuti wakanasirwa rini uyehe unogumisire kushandiswa ngeanhu rini muzvipatara zvega zvega.

Mitombo yakasiyana-siyana inosise kuhinwa kubva kumafamasi kwega. Nekuti ndikokwega kunenge kwakahloiwe kuti kunokodzere kungwaririrwe mutombo isikazozari bukuta kana kuzoende mwando.

Peshe panohinwe mutombo, panosiswe kunge paine chikombiso chinoronze kuti panodetserwe vantu. Mitombo mizhinji inosisa kunwe ine mhatso dzakanasirirwe kungwarire mutombo.

Mhatso dzinongwarirwa nekutengeserwa mitombo dzinosisa kunge dzirimwo muntaraunda pasinde nepatinogara kuitire kuti vanhtu vanenge vaine zviyaiyo vasapedza mukuwo vasati vahinwe mitombo yavo.

Mitombo yakasiyana inosise nekuonekwa mumhatso dzekungwaarire mitombo inotengeserwa mitombo. Uye kuno kurudzirwa kuti yakatanga kupinda nditi inosise kunge iriyo inotange kubuda.

Mhatso dzinehine mitombo kana kutengesa mitombo dzinofanira kuningirike nguva yeshee kana pese panohine mutombo panofanira kunge paine chikumbiso chinohina kuti panohine mutombo

Mitombo yeshe inosise kuhinwa kune muntu anenge echirwadziwa ngechiyayo asi unosiso kutanga abudise chinyorwa chinoronze kuti wabvumidzwe kuhinwe mutombo werudzi.

Mhatso dzinohina nekutengesa mitombo, dzinosise kunongirika, uyehe peshe panenge peitendeswe mitombo panosise kuve paine chikombiso, chinoronza kuti pane panotengeswe mutombo.

Mitombo yeshe inosise kunge yechihinwa kubva kumhatso dzakagadzirirwe kuhina mitombo nekutengesa mutombo. Izvi zvinobetsere kuti igwaririke zvakanaka isapindwa ngemwando.

Mutombo wega-wega, unosisa kungwarirwa zvakaringana nawo, asi kuhina munhu unosisa kuwe uine pawakanyorwa, kuti muntu azokona kuhinwa.

Mbatsi dzinongwarire nekutengesa mitombo dzinosise kuramba dzeihoiwa. Kuti dzirikurongedza zvakanaka ere mitombo yadzinenge dzeitengesa kana kuhina vantu.

Mbatso dzinongwarira nekutengesa mutombo dzinosise kuziya kuti peshe panongwarirwe mutombo panosise kuwe pakashambidzika uyehe nekukasike kuningira kuti mutombo uyu wakagadzirwa riini?

Mitombo yakasiyana-siyana inosise kugwarirwa zvakanaka mumbatso dzakanasirwe kungwarire mitombo. Izvi zvinoitirwe kuti ikone kugara yakachengetedzeka.

Mbatso dzinobekwa mutombo nekungwarire mutombo dzinosise kuramba dzakanasirwe zvakanaka izvi zvinobetsera kuti muntu ode mutombo unokasika kuonekwa paunenge uri.

Munyika yeZimbabwe mbatso dzekutenge mutombo nekungwarira mutombo dzinogara dzakaningirwa ngevezveutano kuitira kuti dzirambe dzichiongororwa kuti dzichiri kuita ere.

Mhatso dzinongwarira nekutengesa mutombo dzinosise kuramba dzeiningirwa nekuhloiwa kuitire kuti vanoshandiramo vasava nenguva yavanoita zvavanoda kuitira kuti mitombo urambe wakangwarirwe zvakanaka .

Mhatso dzekuhinire mitombo dzinosise kuwe dzakanasirwe zvakanaka uyehe dzinosise kuve dzine zvikhombiso zvinoronza kuti pano hinwe mitombo kana kutengesa mutombopo.

Mitombo inosisa kurongedzwa ngendau yayo, uyehe inosise kuramba ichiningirwa kuti mazuva ayo ekushanda zvine unyanzvi haasopera ere.

Panounganiwa vantu veyikurudzirwa ngezveutano, pamweni pacho panonga peyisizwe kuwe payine chikafu chinoyita kuti vantu varye vaone simba.

Kuendawo kunohlonganawo vamweni veihinwa mashoko, nefundo dzekuti vangwarire utano, zvinodetsera mundaramo yeumwe naumwe.

Kurudziro yekurapwa kudziirire zviyayo zvakasiyana siyana muntaraunda mwatinogara kunodetsera kuti pakupera kwazvo muntu weshe unenge akuziya zvanosise kuita.

Vantu mu ndaraunda vano sisire ku koshese kushambadzwa kwe zveutano uyehe neku ende ko bairwa neko hinwe mitombo kana kwechi hinwe mitombo izvi zvinoite kuti ndaraunda igare ine utano.

Vantu vakaziye zvinovape ndaramo neutano zvinovadetsera mundaraunda kuti vagare vakangwara kuti vasabate zviyaiyo zvakasiyana siyana.

Kufunda pamwepo vantu veipanane mazano muntaraunda zvinobetsera kuti anenga asikaziyi anokone kuhinwawo fundo neumweni anonga aripadii pake

Kushambadzwa kwezvewutano nekurapwa kwevantu, pakati siyaneyi nekushambadzwa kwekutenga. Kana pechishambadzwa zvewutano, vantu vazhinji vanenge veyitorapwa.

Kazhinjitu vanamukoti nevezveutano vasati vabeta mushando wavo zvakanaka vanoenda kwavanoungana veihiniswe fundo kuti vangaitasei kudzivirira zviyaiyo.

Kushambadza ngezveutano muntaraunda mwetinogara hakuitwi bedzi ngevezveutano. Vamweni vanokona kufundiswa votokwanisa kubetsera kuparadzire shoko rinoite kuti vantu vagumisire voenda kohinwe mitombo.

Kuyayeya nekupurutana zvinenge zveyibhuyiwa ngezveutano zvinodetsere kuti pamunoungana mukonewo kudzoka uine chaunenge wabata munxondo dzako

Kubairwa kweana muntaraunda nekushambadza muntaraunda kuti vantu vadziirire zvirwere zvegwirigwiti, zvino detsera kuti gwirikwiti risa pararire kune vamweni ana nevamweni vantu.

Kushambadzwa ndokuhwine mitombo kudzivirire zviyayo zvakasiyana siyana mundaraunda inobetsera kuti tisa zviyayo kana zvindaraunda kutapurirana vamwe ndezviyayo mundaraunda

Kubatanidze kutenda nekudziirira zvirwere zvakadai ngeshura matongo mukati mwentaraunda zvinodetsera kuti vantu vazwisise kuti kurapwa unokwanise kutopora.

Kushambadzwa kwekurapwe zviyaiyo zvakasiyana siyana munharaunda dzedu kunosise kutangira pazera doko, kwoendawo kune vanhu vakuru kwoende kunemunhu weshe munharaunda dzatinogara.

Vemapazi akapambana munyika nemundaraunda dzatinogara, vanohamba veireketa nekufundisa maererano nekungwarira utano kunosiswe kuti kuitwe ndevandu.

Kudakarira kufunda zvefundo zvezvirwere zvepabonde kunosiswa kuitwa neana adoko eshe abve zera neamweni antu akuru kuitira kuti vadetsereke mukuwo weshe.

Hutano hwepabonde hunosise kungwarirwa ngeantu akawanda muntaraunda. Izvi zvinoita kuti umwe naumwe aziye zvaanosise kuita panhaurwa dzepabonde.

Zvirwere zvepabonde zvakasiyana-siyana. muntaraunda vantu vanosise kukarakadziswa. Kuti vagare veiziya zvinokona kuvaita kuti varware.

Vana vadoko vanosise kuramba veidetserwa ngezvehutano hwezvesikarudzi dzavo kuitire kuti varambe vakachena nguva yeshe pavanoenda pane vamweni.

Kudetserwa ngezveutano hwepabonde zvinobatsira kuitira kuti vanthu vagare veiziya nekungwarira utano hwavo nguwa yeshe muntharaunda.

Kugara pashi vantu veionesana ngenda yezviro zvepabonde kunodetsere kuti umwe ngaumwe azwisise uyehe aziye zvaanosise kuita mundaramo dzake.

Kugara pashi ntombi nemajaha zvechi kurukura maererano nekunasire hupenyu hwekuzonga vachichengetedze utano vakura , zvinodetsera.

Kubayiwa, kuronge mhuri kunosisa kuitwa ngemubereki anenge awirirana neumweni wake kuitira kuti asazoite bongozozo kumhatso neumweni wake.

Vantu pamweni vanoshungurudzika ngendaa yekuti vanenge vaita zvavasikatarisiri mundaramo dzawo kudai ngekubate mimba muntu asati anasire kuibata zveshe zvinoshaishe ndxondo.

Vana vadoko vanosise kubetserwa ngeanhu akuru kuti vazwisise zvinoitika kana muntu achikura kubva paudoko hwake kusvikira akura .

Vana mai vakatakure mimba vanosisira kuende kohloyiwa kuti vaone kuti vakatakura mwanai mwavanenge vari izvi zvinoitire kuti vagadzirire ndxubo dzekuzoti mwana aberekwa azoona kuzopfeka.

Vantu anosisa kurambe veiyeuchidzwa kuti zvepabonde zvine zvimwewo zvirwere zvonotapukira ngenjira yakadaro uye pano sisa kunge pane muntu anenge achivaunza kuti vanga detsereka sei.

Muntu akabate mimba anosise kuhloiwe zvimweni zviyaiyo zvakadai ngeshuramatongo, kana chipembwe. Izvi zvinodetsera kuti mwana unenge akatakurwa, akure uyehe nekuberekwa mune zvakanaka.

Kuzvingwarira nekuzvidziirira pane zvirwe zviyaiyo zvepabonde, kunoite kuti muntu, arambe akagwinya uyehe arambe eiite zvaanoziya mundaramo dzake.

Kubate nhumbu kunokwanisa kudziirirwa ngenzira dzakasiyana siyana dzimweni dzinoshandise mapirizi dzimweni dzinoshandise simbi dzimwenio dzinoshandiswe kubairwa.

Kuziya zvekuronga mhuri nekungwarira utano kuvana vadoodori zvinodetsera maningi kuti vakwanise kuzvingwarira uyehe vaziye pavanenge vakusise kuite vana kana kuti pavanenge vasati vafanire kuite vana.

Kuvhenekwa kwana mai anenge akazvitakura kunodetsera kuti vaziye kuti vaane mwana ere mukati mwendani dzavo kana kutizve murudziii mwana wavanenge vakazvitakura.

Vanamai vanosise kudakarira vana vavo. Kana vakachema vanosise kuvahine mukaka, kana vachinge vasviba vanosise kuvagezesa kuti varambe veidakara.

Muchinge vabva korumba kana kokabe bhora, pamweni pacho mitezo, nendiyi, netsinga zvinokona kurwadza zvekuti zvinoda kuramba weitoyiwa.

Peshe panoitwe mitambo dzakasiyana-siyana, muntaraunda dzatinogara ,panosise kuwe paine mitombo inodetsera vanenge vakuwara, mabhandichi anodetserawo vanenge vakuwara ,nezvimweni zvekubatisa kuitira kuti vanhu vapore.

Pane mitombo yeshe ingahinwe vantu kuti vaite zvakanaka mumwiri mwavo , mnvura ngeimweni inosisise kumwiwa ngevantu nguwa yeshe ngekuti kutame mnvura mumwiri kunokonzera zviro zvakawanda kuti zvishate.

Kweshe kweshe kunoitwa zvemutambo zvakadai ngekutamve bhora kana kurumba kunosise kunge kune vanenge vakadzidzira basa rekurape antu ngekukasira.

Muntu eyiite basa rekurumba unosise kungwarira kukuwara uye peshe panoitwa mitambo inoitirwe kubanze panosise kuve paine mitombo yekurapa vanozokuwara.

Midziyo mizhinji yakasiyana -siyana muzvibhehleya mwedu yakudetserawo kuhloya kuti muntu unorwadziwa ngei uyehe unosisa kuhinwa mutombo wakaita sei.

Kushandisawo mbozhanhare mazuva ano, kwaakudetsera kuringire utano hwemuntu uchinge urikumba kwako kana weihamba.

Michini yachizvinzvinozvino inoningira zvakawanda pamuntu imweni inoningire kuti muntu uchiri kufema zvakanaka ere imweni inoningira kuti muntu mweya wake uchiripo ere.

Michini yechizvino-zvino yakubetsera kuhloya vana vadoko nedzimweni ndumure. Kuti dzihinwe mutombo vakasisira pasina kupera mukuvo.

Kuningirwa kuti utano wako unenge uchiri pa sinde ere kana kuti unonge wakuda kuti u gadziriswe zvino detsera kuti muntu arambe eyiziya paamire nguva yeshe.

Michini yakasiyana siyana mazuwa ano, yaa kubudisa pachena uyehe yega kuti muntu uno rwadziwa ngeyi uyehe une chiyayiyo chakangeyi.

Michini yechizvino zvino yaakurerutse basa muzvibhedhleya nekuti inokona kuningira kuti muntu ane chiyayo chakadini otohinwe mutombo nekukasira.

Michini yechizvino zvino yakakosha ngekuti yakudetserawo vantu kukasike kuvheneke kuti muntu ane chiyayo chinengenyi orapwa zvakasisira.

Chimwe nachimwe, ingaa midziyo ingawonekwa muzvibhedhlera, inodetsera kuita kuti muntu awane hutano hwakakwana kana arapwe zvakakwana.

Michini yakasiyana siyana yaayo muzvibhedhlera inota kuti muntu atange aningirwa kuti unorwadziwa ngei pedzepo ozohinwa mutombo wakasisira.

Kutora mashoko ane maererano nezveutano kwanyore mazuwa no kwanemushina inokwira yeidetsera kutora mashoko anobatsaira.

Midziyo inodetsere kuhloya nekuningira zviyaiyo zvevanonga veirwadziwa muzvibhedhleya, zvinosise kuwe zvirimwo hazvisisi kutamika kuitire kuti vanonge veirwara vakasike kudetserwa.

Magomboti akasiyana-siyana muntaraunda dzatinogara anokone kutihina mitombo inotidetsera, kunyazi nevamweni veshe vanenge vari muntaraunda vasina mare.

Ukabvunza ana sekuru naanambuya mumabuya mwatinobva vamweni vanokone kukuronzere magomboti akasiyana siyana nemiriwo inosise kuryiwa kuti arambe akagwinya nguwa yeshe .

Magomboti akasiyana-siyana anomere mumapani mwaitinogara, mamweni acho anodetsera kurapa zviyaiyo zvakasiyana-siyana, muntu akatopora asina kuduse mare.

Magomboti mazhinji anokone kuonekwa muntaraunda dzatinogara, uyehe kuaziya nekuangwarira zvinodetsera amweni vanenge vasine mare yekootenga.

Magomboti muntaraunda mwedu akawandisa. Mamweni acho tinokona kuakarakadza mamweni acho atiazii ukabvunza vamweni vanokona kukuronzera.

Mitombo yakasiyana siyana inowonekwawo mundharawunda dzatinogara, unyazi nemushango. Ukayiziya zvinodetsera kuti urapewo anhu anhanhe uyewe vapore.

Chikafu chatinodya mukuwa wese patience tooda kura imweni inenge itori mitombo inotidetsera mumuiri wedu ,tichitipora tisingazive.

Magomboti akasiyana-siyana munharaunda mwedu anobetsera kurapa zviyaiyo zvakasiyana-siyana. Muntu eitopora asina mare yaanenge abvisa.

Mitombo inobva kumagomboti inokona kukuiwa kana kusvinwa yoiswe muzvigaba zvinenge zvine zvikhombiso uye heee yoiswahee mazuwa ainoshanda kuitire kuti ihinwe vantu.

Mitombo mizhinhi mumabuya mwatinogara yaakukonawo kunasirwa zvine unyanzi yotobekwawo muma bhokisi anoite kuti ionekere .

Mutombo wega wega unowonekwa mumangomboti, muntarawunda dzedu unokona kukuyiwa ,kana kusviniwa ,wobekwe muzvigaba zvakasiyana siyana.

Mafuta anogadzirwa ngegavakava anobetserawo kunatsire ganda remuntu kuziya mutombo wega wega kunobetsere kuti uhinwe kwakasisira .

Mitombo mizhinji inobve kumimbiti yakanatsirwe zvakanaka ,yotobepwewo muzvipakati zvakanaka zvinoita zvibetserere vantu akawanda.

Gavakava mutombo vakanakisa chose. Unokona kudetserawo kugadzire ganda nekurapavo zvimweni zviyaiyo zvakasiyana siyana pamuntu.

Mimbiti yakakosha muntaraunda dzedu pamweni pacho inozikanwa ngentaraunda yosiiwa kuti isatemwa. Kuitema zvinokona kukonzeresa kuti uripe kwana mambo.

Ukazvikarakadza maningi unogumisira wotenda kuti mapilizi anoonekwe muzvibhehleya nemuzvipatara zvakatitenderedza anoduke kumimbiti yakatikomberedza munharaunda.

Zvihenge munharaunda dzatinogara zvinosise kutorwa zveisimwa ngekuti ngezvimwenivo zvinobdetsere kuumba hutano wemuntu nguwa yeshe.

Mitombo inobva mumbiti yakatikomberedza, ikanasa kuningirwa nekukuyiwa zvakanaka inokona kudetsera ndaramo dzeantu. Dzimweni dzinotorapawo kunyazi ngemazino.

Mafuta ekuzora mumwiri dzedu nemumakanda edu mazhinji acho anoduke kubva kumimbiti yakati tenderedza muntaraunda dzatinogara.

Mitombo mizhinji inotidetsera mundaramo dzedu inonyanye kuonekwa mumimbiti yakatikomberedza muntaraunda dzatinogara, kuiziya nekuinasire zvakanaka kunodetsera.

Kurimwa kwemitombo inowanikwa mundarawunda dzedu dzakatipoteredza, kunodetsere kuti uye pandawo imwe uyeye vantu vanonga veyishanda vakwanise kuhimwe mari.

Mafuta anonasire ganda kunyazi neraana kunyazi neraantu akuru anobvawo munzvimbo dzakasiyana siyana mamwe anonasirwa mumbiti yakati komberedza.

Muchianthu chedu taizwe kuti mitombo yatinoone muntaraunda dzedu inodetsera yakadai ngegariki, hanyanisi inodetsera zvakanyanya pachiyaiyo chebesha.

Magomboti akasiyana-siyana mamweni acho anotoitwe maruwa pambatso asihawo echidetsere kurape zviyayo zvakasiyana-siyana mumwiri dzedu.

Vamweni vanoshandisa mumbiti yakasiyana siyana inooneka mundaraunda dzatinogara kurapa zviyayo zvakasiya siyana mutengure inorapawo kunyazi nemazino kurwadza kwawo.

Mutombo wemutengure mundaraunda dzedu awuperi ,asi vantu vanofanira kunge veyiziya kuti unomborapeyi. Pamweni muntu unenge anezino rinorwadza, mutombo wemutengure unorapa zviro zvakadaro.

Rimweni ratinoti shango kana magomboti mushango rinobetseravo kurape zviyaiyo zvakasiyana-siyana. Mamwe magomboti anoitwa zvekukwizirwa mamwe anomwiwa.

Mitombo yakasiyana siyana muntaraunda dzatinogara, ayisiri kurepi uyehee kuyiziva kunodetsera kuti vanhu vazhinji vapore nekukasira.

Magomboti akasiyana siyana anoonekwa muningi mugwasha munharaunda yatinogara kuziva kuti muti uyu unodetsere kurape chiyaiyo chipi nechipi zvakakosha

Magomboti akasiyana siyana anobetsera kurapa zviyayo zvakasiyanan siyana uye kuziva kuti mutombo uyu unobetserei zvakatokosha

Kukurudzirwa kwekurapwa ngemitombo inoonekwa muntaraunda dzatinogara nemimishango dzinonga dzakatipoteredza kunodetsera kuti vantu vakone kusvikire mitombo pasinde navo.

Miriwo inosanganisira imweni inobva pamakebe kana pamazviferefere inobetsera kurape zviyaiyo zvakasiyana siyana mundaramo dzeantu muntaraunda mwatinogara.

Magomboti akasiyana -siyana anodetsera kurapa zviyaiyo zvakasiyana-siyana muntaraunda dzatinogara. Kuziya mumbiti inodetsera kunoita kuti vantu vasaitema.

Mitombo yakasiyana siyana inokone kuonekwa mumapani nemiganga yatinogara mwatinogara ,kuiziya nekukone kuinasira kunodetsere ndaramo dzeantu akawanda.

Kusime mupopo muntaraunda dzedu kunodetserawo kuti vantu vakwanise kurapa zviyayo zvakasiyana siyana, zvinotodarika kunyazi nekuarya mapopo acho.

Pamweniwo guku remene, rinomere mumato mwedu rinodetserawo kurape zvirwere zvengazi nezvirwere zvemwoyo.

Vanambuya vazhinji nevasharukwa vazhinji vanokone kunasire magomboti kusvikira akukoneke kubekeka muzvigubhu zvakasiyana siyana kuangwarira kuti akone kushandiswa ngeantu vanenge vari kure nawo.

Magomboti mazhinji anowanikwa mushango. Kuziya gomboti rimwe narimwe zvinodetsera kuti muntu oorwara ukone kumudetsera pachinenguwa.

Mitombo yerudzi nerudzi mundaraunda mwedu inoonekwawo kudai ngeguku rinodetsera kurape vantu vanonga vaine bipii dzinonga dzakakwira kana zvirwere zveropa zvakasiyana siyana.

Magomboti akasiyana siyana anobetsera kurape kwezviyayo zvakasiyana mundaraunda dzatinogara asiwo kuzvinasira nekuzvigezesa kunobetserawo maningi

Mitombo inotidetsera mizhinji yacho aisiri kuretu nesu imweni yacho inenge irimomuminda yatinorima nguwa nenguwa gore negore .

Haisiri yeshepi mimbiti kana magomboti anodetsera kurape zviyayo zvakasiyana -siyana muvantu. Mizhinji yacho inosise kuwee ichizikanwa ngavasharukwa wozoitora woishandisa.

Magomboti akasiyana siyana anoonekwa mundau dzakasiyana siyana kana munyika dzakasiyana siyana uye achidetsera kurapa zviyayo zvendudzi nendudzi.

Magomboti akati komberedza mu ndaraunda nemu mabuya mwatino gara amweni acho ano detsera kurape zviyayo zvaka siyana siyana mu ndaraundamwo.

Magomboti erudzi nerudzi inodetsera kurapa zviyayiyo zvakasiyana siyana mamwe magomboti anorape marariya mamwe anorapawo kunyazi nemusana.

Magomboti akasiyana-siyana munharaunda mwedu, anokone kutodetsere nharaunda zvichibudikidza ngekuziya kuti gomboti rimwe narime rinobetserei.

Mawasha mazhinji akakomberwdza mundaraunda dzatinogara mamweni acho akazara nemitombo inotodetsera mundaramo dzeantu kana vakaiziya.

Nharaunda inofundiswa ngekusime gavakava rinodetsere kurape zviyayo zvakasiyanasiyana muvantu nemumhuka rine rombo rakanaka vanosise kugwinyisira kuramba vakayayeya.

Matikiti nematanga zvinoonekwa mundaraunda dzatinogara anodetserawo kuhina chikafu chinosisirwa mumwiri dzemuntu.

Kuhloiwa kwemagomboti nekunasirwa kwawo kunodetsere kuti vantu vangwarire mutombo ingavadetsera munharaunda dzavanogara zvichizokwanise kudetsere anenge akurwara.

Magomboti akatidetsera mukukura kwedu akawandisa amweni taiaona murukumbati amweni taiaona mugwasha asi eshe uosise kunge weiziya kuti anonasirwa sei.

Mimbiti dzakatitenderedza kumizi dzedu dzinodetsera kurape zviyayo zvakasiyana siyana, chinodikana kuikarakadza nekuitora nekuinasira.

Muka karakadze magomboti aka siyana siyana mu ndaraunda dzatino gara mamwe acho anodetsera kubatsira vantu vanenge vaine zviyayo zvingada mare yakati wandei.

Mitombo yakasiyana siyana inoonekwa muntaraunda dzatinogara inodetsera kurape zviyayo zvakasiyana siyana semitengure inorape mazino kurwadza kwawo.

MuZimbabwe vantu vanosise kudakarire kusimwe kwemitombo inokwanise kusimwe munharaunda dzedu, kwete inohinwa kuno hinwe mitombo chete.

Magomboti akasiyana siyana muntaraunda dzatinogara anodetsere kurape zviyayo zvakasiyana siyana, muntu ngemuntu unosise kuziya nekuzvikarakadza kuti aone kudetsereka